Faaya jechuun meeshaalee miidhaginaa kanneen harkatti, mormatti, gurrattii fi qubatti kaawwataman yoo jechuudha. Isaanis kanneen akka amartii, lootii fi qubeellaa kaasuun ni danda'ama.

Daldalaa jechuun addemsaa wal jijjiraa oomishaalee gara garaa kannen akka uffata, midhannifi akkasumaas albuuda gara garaa hawaasa tokko hawaasa tokko gidduuti akkasumaas biyya tokko biyyaa tokko giduutti geggefamuu yoo ta'u, Gabaa jechuun immoo akka daldalii itti geggefamuu jechuudha.

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo jechuun wantoota bu'uura dhala namaatiif barbaachisan jechuudha. Isaanis kanneen akka nyaataa, uffataa fi mana jireenyaa kaasuun ni danda'ama.

Oomishaalee suuppar maarkeettii jechuun oomishaalee yookaan meeshaalee warshaa keessatti oomishamanii gabaadhaaf dhiyaatan jechuudha. Isaanis kanneen akka meeshaalee ijaarsaa kanneen akkka simmiintoo, hadiidaafi qorqorroo eeruun nidanda'ama.

Uumama jechuun lubbu qabeeyyii fi lubbu maleeyyii uumamaan pilaanetii lafaarratti argaman ta'anii, kan hariiroo uumanii waliin jiraatan jechuudha. Naannoo jechuun immoo bakka murtaa'aa fi daangaa murtaa'aa tokko kan qabu jechuudha.

Faaya jechuun meeshaalee miidhaginaa waarshaa keessatti qophaa'an ta'anii, kan dhalli namaa harkatti, Mormatti, gurrattii fi qubatti kaawwatu jechuudha. Isaanis kanneen akka qubeellaa, lootii fi amartii kaasuun ni danda'ama.

Aasxaa jechuun faajjii yookiin mallattoo wanta tokko bakka bu'u jechuudha. Fakkeenyaaf alaabaa Itoopiyaa irratti aasxaan mallattoo walqixxummaa sabaafi sablammoota akkasumas uummattoota Itoopiyaa bakka bu'udha.

Qonna jechuun gosa hojii keessaa isa tokko ta'ee baadiyyaatti kan hojjatamu yoo ta'u wantoota gurguddoo lama kan of jalaa qabudha. Innis loon horsiisuufi lafa qotanii midhaan oomishuu of jalatti qabata.

Geejjiba jechuun adeemsa sochii bakka tokkoo bakka biraatti taasifamudha. Kunis gosoota gurguddoo lama qaba: geejjiba aadaafi geejiba ammayyaa jedhama. Konkolaataawwan jechuun ammoo gosa geejjibaa ammayyaawaa keessaa tokko ta'ee, ummata bakka tokko irraa gara bakka biraatti bifa saffisa qabuun kan geessanidha.

Mana jechuun gosa ijaarsaa mukkeenii fi sibiilota garaagaraa irraa ijaarame jechuudha . Mana jechuun waantota jireenya bu'uuraa dhala namaaf barbaachisan keessaa isa tokko ta'ee kan dhalli namaa jireenya isaa keessatti gaggeeffatudha.

Hojii jechuun dalagaa dhalli namaa jireenya isaa jijjiiruuf, qabeenya horachuuf akkasumas gadadoo, rakkinaafi hiyyummaa balleessuuf guyyaadhaa gara guyyaatti irratti bobba'ee hojjetu jechuudha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun wantoota dhala namattiif barbachisaan murtesoofi ijoo jechuudha. Isaanis kannen akka Ibsaa, Dandii, Bufataa Faayyaa yookiss immoo Hopitaalaa akkasumaas immoo mana baruumsaa eerun ni danda'ama.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun kanneen dhala namaatiif baayyee murteessaa ta'aaniidha. Isaanis kanneen akkaa ibsaa, daandii, mana yaalaa fi mana barumsaa eeruun ni danda'ama.

Siyaasa jechuun damee saayinsii hawaasaa keessaa isa tokko ta'ee kan biyya tokko yookiin naannoo tokko akkasumas immoo aanaa tokko bulchuudhaaf yookiinis immoo hoogganuudhaaf baratamu jechuu dha.

Meeshaalee manaa jechuun oomishaalee mana keessatti hojiif oolan jechuudha. Isaanis kanneen akka eelee, fal'aana, minjaala, sireefi kanneen kana fakkaatan jechuudha. Meeshaalee waajjiraalee jechuun ammoo meeshaalee waajjiralee keessatti hojiirra oolan kanneen akka qalamaa, kitaabotaafi meeshaalee elektirooniksii gara garaa jechuudha.

Meeshaalee addaa addaa jechuun oomishaalee yammuu ta'an kan Warshaa keessatti oomishamanii fi warshaan alatti oomishaman yammuu ta'an kan namni jireenya isaa guyyaa guyyaa keessattti ittiin tajaajilamuu dha.

Hooggantoota beekamoo jechuun namoota hawaasa gidduutti dandeettiidhaan, beekumsaan akkasumas barnootaan baay'ee ciccimoo yookiin beekamoo ta'anii, biyya tokko yookiin naannoo tokko kan hoogganan jechuu dha.

Meeshaalee manaa jechuun oomishaalee yookiin meeshaalee warshaa keessatti qophaa'an akkasumas warshaan alatti qophaa'an ta'anii, kan dhalli namaa mana keessatti itti fayyadamu jechuu dha. Isaanis kan akka eelee, fal'aanaa fi minjaalota garaagaraa kaasuun ni danda'ama.

Oomishalee supper maarkettii jechuun meeshaalee yookiin oomishaalee warshaalee garagaraa keessatti oomishamanii gabaadhaaf dhiyaatan jechuudha. Isaanis kan akka meeshaalee ijaarsaa simmintoo adiidhaafi qorqoorroo eeruun ni danda'ama .

Ji'oogiraafii jechuun damee saayinsii hawaasaa keessaa isa tokko ta'ee, waayee lafaa kan qoratu jechuu dha. Seenaa jechuun immoo damee saayinsii hawaasaa keessaa isa tokko ta'ee, waayee ta'iiwwan darbanii bifa qindaa'aa ta'een kan qo'atu jechuu dha.

Ogummaa jechuun bu'aa kalaqa sammuu ilma namaati. Aadaa jechuun immoo ibsituu eenyummaa saba tokkoo kan argisiisu jechuu dha. Innis gosoota garaagaraa qaba: kunis aadaa nyaataa, aadaa uffataa fi kan kana fakkaatani dha.

Beeksisa jechuun odeeffannoo yookiin gabaasa hawaasa tokkoof dhiyaatu jechuudha. Kunis kallattiilee garaagaraatiin gabaafamuu danda'a. Innis karaalee miidiyaa hawaasaa kan akka televizyiinii, raadiyooniin gabaafamuu danda'a. Akkasumas immoo karaa barreeffamaan kan gabaafamu ta'u danda'a.

Amantaa jechuun akkaataa ilmi namaa uumaa isaatti amanee, uumaa isaa kadhatee sagadee jiraatu jechuudha. Addunyaa kanarratti gosoota amantaa baay'eetu jira. Isaanis: amantaa Kiristaanaa, amantaa Musliimaa, amantaa Budihiizimii fi kanneen kana fakkaatanidha.

Qonna jechuun gosa hojii naannoo baadiyyaatti beekamu ta'ee wantoota gurguddoo lama lan of keessatti qabatedha. Innis loon horsiisuu fi lafa qotanii midhaan gosa garaa garaa oomishuu jechuudha.

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaamoo jechuun waantota bu'uuraa yookiin ijoo jireenya dhala namaatiif barbaachisan jechuudha. Isaanis kanneen akka nyaataa, uffataa fi mana jireenyaa jechuudha.

Daldala jechuun adeemsa bittaa fi gurgurtaa oomishaalee garaa garaa kanneen akka uffataa, midhaanii fi kan kana fakkaatan hawaasaa fi hawaasa gidduutti, biyya tokkoo fi biyya tokko gidduutti gaggeeffamu jechuudha. Gabaa jechuun immoo bakka daldalli itti gaggeeffamu jechuudha.

Meeshaalee manaa jechuun kannen manaa keessattibitti faayadamnuu kannen akka Minjaloota, Sirreefi kannkna fakkataan jechuu yeroo ta'u, Meeshaalee waajjiraalee jechuun kannen waajjiraalee keessatti itti faayadamnu kan akka meeshaalee Elektironiksii, Qalamaafi kitaaboota gara garaa jechuutti.

Oomishaalee suupparmaarkeetii jechuun warshaalee garaagaraa keessattin oomishaman ta'anii kan gabaaf dhiyaatan jechuudha. Isaanis meeshaalee ijaarsaa kan akka simmintoo, hadiidaa fi qorqoorroo kaasuun ni danda'ama.

Geejjiba jechuun adeemsa sochii bakka tokko irraa gara bakka biraatti taasifamu jechuu dha. Kunis gosoota gurguddoo lama qaba. Isaanis geejjiba aadaa fi geejjiba ammayyaa ti. Konkolaataawwan jechuun ammoo gosa geejjiba ammayyaa keessaa isa tokko ta'ee, saffisaan ummata bakka tokkoon qaqqabsiisuuf kan fayyadu dha.

Rifeensa jechuun qaama namaa keessaa mataa irratti kan biqilu ta'ee mataa irraa balaawwan adda addaa mataatti dhufan ittisuuf kan ooludha. Akkasumas carallaa altiraavaayooleetii aduurraa dhufu qaama namaa irraa ittisuuf oola.

Ogummaa jechuun bu'aa sammuu ilma namaati. Aadaa jechuun immoo ibsituu eenyummaa saba tokkoo yookiin uummata tokkoo kan argisiisu jechuudha. Aadaanis wantoota garaa garaa qaba: aadaa nyaataa, aadaa uffannaa kaasuu dandeenya.

Daldala jechuun adeemsa wal jijjiirraa, oomishaalee garagaraa kanneen akka uffataa, midhaanii fi akkasumas albuudota garagaraa hawaasa tokkoof hawaasa tokko gidduutti yookisimmoo biyya tokkoof biyya tokko gidduutti kan gaggeefamu jechuu yeroo ta'u, gabaa jechuunimmoo bakka daldaalli itti gaggeefamu jechudha.

Arkiteekcharii jechuun danaa ijaarsa tokkoo bifa fakkiitin kan ka'u jechuudha. Ijaarsa jechuun ammoo danaa bifa fakkiitin ka'ame kana gara ijaarsaatti jijjjiiruu jechuudha.

Rifeensa jechuun qaama namaa keessaa mataarratti kan biqilu ta'ee mataarraa balaawwan garaa garaa mataatti dhufan ittisuuf kan ooludha. Akkasumas carallaa altiraavaayoleetii aduurraa dhufu mataarraa ittisuuf oola.

Bineensota manaa jechuun lubbu-qabeeyyii dhala namaa wajjin madaqee jiraatu jechuu dha. Isaanis kanneen akka loonii, re'ootaa fi hoolotaati. Bineensota alaa jechuun immoo kanneen bosona keessa nama wajjin otoo hin madaqin jiraatan jechuu dha. Isaanis akka leencaa, qeerransaa fi waraabessaa fi kan kana fakkaatan dha.

Barumsa jechuun adeemsa beekumsa haaraa gabbifachuu jechuudha. Kunisimmoo kallattiilee gurguddoo lamaan gabbifama. Innis karaa idileefi aal-idileeti. Idileetiin mana barumsaatti kan gaggeeffamu yommuu ta'u karaa aal-idileetin ammoo hawaasa gidduutti kan gaggeefamu jechuudha.

Kuduraaleefi muduraalee jechuun gosoota nyaataa keessaa isaan tokko ta'anii, kuduraalee kanneen hiddi isaanii, baalli isaanii nyaataman jechuu yeroo ta'u, muduraaleen ammoo kanneen firiin isaanii nyaataman jechuudha.

Hawaasa jechuun uummata naannoo murtaawaa tokkoo hariiroo walii walii isaanii wajjin akkasumas naanoo isaanii waliin uumanii jiraatan yeroo ta'an, maatii jechuun immoo walitti qabama haadha abbaa fi ijoollee isaanii jechuudha.

Kopheewwan jechuun bu'aa oomisha waarshaalee yoo ta'u innis dhalli namaa kan lukatti kaawwatudha. Innis dhala namaarraa balaalee adda addaa lukatti dhufu irraa ittisuuf kan fayyadudha.

Beeksisa jechuun gabaasa yookaan odeeffannoo baayyee barbaachisaa hawaasa tokkoof dhihaatu jechuudha. Kunis karaalee garaagaraatiin hawaasa qaqqabuu danda'a. Kunis karaa miidiyaa hawaasaa karaa barreeffamaa fi kanneen kana fakkaatan qaqqabuu danda'a.

Faashinii jechuun meeshaalee yookiin oomishaalee bifa duraarraa adda ta'anii waarshaa keessaa oomishamanii bahaniifi akkasumasimmoo kan xiyyeeffannaa hataniifi baayyee miidhagoo ta'an jechuudha.

Daldala jechuun wal jijjiirraa meeshaalee garaagaraa oomishaalee garaagaraa akkasumas albuudota garaagaraa namaa fi nama gidduutti hawaasaa fi hawaasa gidduutti biyyaa fi biyya gidduutti gaggeeffamudha. Gabaa jechuun immoo bakka daldalli itti gaggeeffamu jechuudha.

Muuziqaa jechuun qindoomina yeedaloo fi meeshaalee ammayyaa kan akka kiraaraa, gitaaraa fi kiboordiidha. Akkasumas meeshaalee aadaa kan akka ulullee eeruun ni danda'ama.

Giddu gala bashannanaa jechuun bakkeewwan babbareedoo uummamaa fi nam-tolcheen argaman ta'anii bakka ilmi namaa sammuu isaa itti bashannansiisuu fi itti boqotu jechuudha.

Tajaajila bu'uuraafi gurgurtaa qinxaaboo jechuun wantoota ijoo yookiin murteessuu jireenya dhala namaatiif barbaachisan jechuudha. Isaanis kanneen akka nyaataa, uffataafi mana jireenyaa heeruun ni danda'ama.

Muuziqaa jechuun qindoomina yeedaloo yookaan walaloo yookis ammoo sirbaafi meeshaalee ammayyaa kanneen akka gitaaraa, kiraaraafi ulullee ta'ee, bifa qindaa'aa ta'eefi bifa hawwataa ta'een dhiyaatu jechuudha.

Kitaabota jechuun kuusaa beekumsaa bifa barreeffamaatiin hawaasa tokkoof yookiin barootaf dhiyaatu jechuudha. Akkasumas matseetiifi gaazexaawwan jechuun bifa barreeffamatiin waraqaa irratti kan dhiyaatan jechuudha.

Asxaa jechuun faajjii yookiin iddoo bu'ee waanti tokko ittiin beekamu jechuudha. Fakkeenyaaf alaabaa Itoophiyaa irratti asxaan iddoo bu'ee sabaa fi sab-lammootaa, akkasumas ummattoota Itoophiyaa kan argisiisudha.

Daldala jechuun adeemsa wal jijjiirraa oomishaalee gara garaa kanneen akka: midhaan, uffata, beeyladootaa fi kanneen kana fakkaatan hawaasaa fi hawaasa gidduutti yookiin biyyaa fi biyya gidduutti gaggeeffamu jechuudha. Gabaa jechuun immoo bakka daldalli itti gaggeeffamu jechuudha.

Meeshaalee manaa jechuun oomishaalee dhalli namaa mana keessatti itti fayyadamu jechuudha. Isaanis kanneen akka eelee, fal'aanaa fi minjaalaa kaasuun ni danda'ama. Meeshaalee waajjiraalee keessaa jechuun immoo kanneen waajjiraalee keessatti itti fayyadamnu jechuudha.

Geejjiba jechuun adeemsa sochii bakka tokkoo gara bakka biraatti taasifamu jechuu dha. Innis gosoota gurguddoo lama qaba; isaannis: geejjiba ammayyaa fi geejjiba aadaa ti. Konkolaatawwan jechuun immo gosa geejjiba ammayyaa keessaa isaan tokkoo dha.

Kitaabota jechuun madda yookiin kuusaa beekumsaa bifa barreeffamaatiin barattootaaf yookiin ummataaf dhiyaatu jechuu dha. Matseetii fi gaazexaawwan jechuun akkasuma bifa barreeffamaatiin waraqaa irratti kan dhiyaatu jechuu dha.

Oduu jechuun odeeffaannoo yookiin gabaasa baay'ee barbaachisaa hawaasa tokkoof dhiyaatu jechuu dha. Innis karaalee garaagaraatiin hawaasa qaqqabuu danda'a. Isaanis, karaa miidiyaa hawaasaa fi karaa barreeffamaa akkasumas karaa afaan dubbiitiin hawaasa qaqqabuu danda'a.

Uumama jechuun lubbu qabeeyyii yookaan lubbu dhabeeyyii uumaamaan pilaaneetii lafaa irratti argaman jechuudha. Isaanis hariiroo walii walii isaaniifi naannoo isaanii waliin uumanii kan jiraatan jechuudha. Naannoo jechuun ammoo bakka murtaa'aa daangaa murtaa'aa ta'e tokko qabu jechuudha.

Geejiba jechuun adeemsa sochii bakka tokko irraa gara biratti taasifamu jechuu dha. Tuuriziimii jechuun immoo bakkeewwan dawwannaa tuuristootaanis akkasumas namootaan dawwatamu jechuu dha. Immigireshinii jechuun immoo adeemsa sochii jireenyaa biyya tokko irraa gara biyya biraatti taasifamu jechuu dha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun oomishaalee yookiin meeshaalee miidhagina naannoof, miidhagina manaaf, miidhagina namaaf oolani dha. Gosoota meeshaalee miidhaginaa keessaa inni baay'ee beekamaa ta'e faayota garaagaraa ti.

Amantaa jechuun akkaataa ilmi namaa uumaa isaatti amanee jiraatu jechuu dha. Kunis uumaa isaa kadhatee, uumaa isaa sagadee, jiraatu jechuu dha. Gosoota amantii addunyaa kana keessatti baay'eetu jiru. Isaanis amantaa kiristaanaa, amantaa Muslimaa fi amantaa Buhudizimii kaasuun ni danda'ama.

Meeshaalee adda addaa jechuun oomishaalee yookiin meeshaalee adda addaa warshaalee keessatti yookiin warshaadhaan alatti qophaa'an ta'anii kan dhalli namaa guyyaadha guyyaatti jireenya isaa salphifachuuf itti gargaaramu jechuudha.

Ogummaa jechuun bu'aa kalaqa sammuu ilma namaati. Aadaa jechuun immoo ibsituu eenyummaa saba tokkoo kan argisiisuu innis gosa garaa garaa qaba. Innis aadaa nyaataa ,aadaa uffannaa fi kan kana fakkaataniidha.

Hooggantoota beekamoo jechuun namoota muuxannoo, dandeettii, beekumsaafi barumsaan hawaasa gidduutti baay'ee beekamoo ta'anii, hawaasa naannoo tokkoo akkasumas biyya tokko kan gaggeessan jechuudha.

Amantaa jechuun akkaataa ilmi namaa uumaa isaatti amanee, uumaa isaa kadhatee, sagadee jiraatu jechuu dha. Addunyaa kanarratti gosoota amantaa garaagaraatu jira. Isaanis amantaa kiristaanaa, amantaa Muslimaa fi Buhudizimii kaasuun ni danda'ama.

Ispoortii jechuun dalagaa cimina qaamaatiif, jabeenya qaamaatiif, fayyina qaamaatiif, akkasumas bashannana sammuutiif oolu ta'ee, gosoota garaagaraa kan of keessaa qabu jechuu dha.

Muuziqaa jechuun qindoomina sagalee yookiin yeedaĺloo fi meeshaalee ammayyaa kanneen akka kiraaraa, gitaaraa fi kiiboordii jechuudha. Akkasumas immoo meeshaalee ammayyaa kan akka ulullee ta'uu ni danda’a.

Maashinoota jechuun oomishaalee yookiin meeshaalee dalagaa ilma namaa salphisuuf oolanidha. Gosoota maashinootaa keessaa wanni baayyee beekkama ta'e maashinoota sassalphoodha. Isaanis hakaafaa burruusaafi fonqolcha eeruun ni danda'ama.

Bineensota manaa jechuun lubbu qabeeyyii dhala namaatti madaqanii, dhala namaa waliin jiraatan jechuudha. Isaanis kanneen akka loonii, re'ootaa fi hoolota kaasuun ni danda'ama. Bineensota alaa jechuun immoo kanneen dhala namaatti otoo hin madaqiin bosona keessa jiraatan kanneen akka leencaa, waraabessaa fi qeerransaa eeruun ni danda'ama.

Bineensota manaa jechuun lubbu qabeeyyii dhala namaatti madaqanii dhala namaa wajjiin jiraatan kanneen akka loonii fardeeniifi gaangeeti bineensota alaa jechuunimmoo kanneen bosona keessa jiraatan jechuudha.

Gidduu gala bashannanaa jechuun bakkeewwan baayyee mimmiidhagoo fi babbareedoo uumamaanis ta'e, nam-tolcheedhaan argaman taa'aanii bakkeewwan dhalli namaa bashannana sammuudhaaf yookiin immoo boqonnaa sammuudhaaf dawwaatu yookiin bashannanu jechuu dha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun wantoota misooma tokko milkeessuuf baayyee murteessoo yookiin ijoo ta'an jechuudha. Bu'uuraalee misoomaa keessaa inni ijoo ta'e maallaqadha.

Hawaasa jechuun uummata naannoo murtaa'aa tokko keessatti, hariiroo walii walii isaanii gidduutti akkasumas naannoo isaaniitti uumanii jiraatan jechuudha. Maatii jechuun immoo walitti qabama abbaa, haadhaa fi ijoollee isaanii jechuudha.

Muuziqaa jechuun walaloo, sirbaa fi yeedaloo bifa qindaa'aa ta'een meeshaalee ammayyaa kanneen akka maseenqoo, gitaaraa fi kiraaraa wajjin qindaa'ee bifa baay'ee namatti toluu fi hawwataa ta'ee dhiyaatu jechuudha.

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo jechuun waantota ijoo (murteessoo) jireenya dhala namaatiif barbaachisan jechuu dha. Isaanis kanneen akka nyaataa, uffataa fi mana jireenyaa jechuu dha.

Faashinii jechuun wanta yookiin oomishaalee garagaraa kanneen akka uffataa ta'anii bifa adda ta'eefi haala dura turerraa adda ta'anii akka xiyyeeffannaa namaa hatanitti baayyee miidhagoo ta'anii kan dhiyaatan jechuudha.

Meeshaalee adda addaa jechuun oomishaalee yookiin meeshaalee warshaa keessatti qophaa'an akkasumas warshaadhaan alatti qophaa'an ta'anii, kan jireenya guyyaa guyyaa keenya keessatti dalagaa tokko hojjechuuf itti fayyadamnu jechuu dha.

Manneen dhugaatii jechuun bakka yookiin iddoo dhugaatiiwwan gosa garaa garaa hawwaasaaf yookiin maamiltootaaf dhiyaatuu dha. Manneen nyaataa jechuun immoo bakka yookiin iddoo nyaanni gosti garaa garaa ummataaf yookiin maamiltootaaf dhiyaatu jechuu dha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun oomishaalee yookiin meeshaalee miidhagina naannootiif, miidhagina manaatiif, akkasumas miidhagina namaatiif oolan jechuu dha. Gosoota (akaakuu) miidhaginaa keessaa inni baay'ee beekamaa ta'e, faayota garaagaraa ti.

Meeshaalee manaa jechuun oomishaalee yookiin meeshaalee dhalli namaa mana keessatti dalagaa isaa salphifachuuf itti fayyadamu jechuudha. Isaanis kanneen akka: eelee, fal'aana, minjaalaa fi siree kaasuun ni danda'ama.

Ogummaa jechuun dandeettii kalaqa sammuu ilma namaati. Aadaa jechuun immoo ibsituu eenyummaa saba tokkoo kan argisiisu jechuudha. Innis gosoota garaa garaa qaba. Kunis aadaa nyaataa, aadaa uffannaa fi kan kana fakkaatanidha.

Qoricha aadaa jechuun gosoota qorichaa keessaa isa tokko ta'ee saayinsiidhaan otoon qoratamiin hawaasa tokko biratti biqiltoota gosa garaa garaa irraa hojjetamee dhibee murtaa'aa ta'e tokko fayyisuudhaaf hawaasicha kan gargaaru jechuudha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee dhalli namaa mana keessatti itti fayyadamu jechuudha. Isaanis kanneen akka fal'aanaa, eelee, minjaalaa fi siree eeruun ni danda'ama. Meeshaalee waajjiraalee jechuun immoo kanneen waajjiraaleee keessatti dhalli namaa itti fayyadamu jechuudha.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun gosoota nyaataa keessaa isaan tokko ta'anii, kuduraalee kanneen hiddi isaanii, jirmi isaaniitii fi baalli isaanii nyaatamu jechuu yeroo ta'u, muduraalee jechuun immoo kanneen sanyiin isaanii nyaataman jechuudha.

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo jechuun wantoota ijoo yookiin murteessoo jireenya dhala namaatiif tajaajilan jechuudha. dhala namaatiif barbaachisanidha. Isaanis kanneen akka: nyaata, mana jireenyaa, uffataa akka fakkeenyaatti kaasuu ni dandeenya.

Elektirooniksii jechuun meeshaalee hojii dhala namaa salphisuuf hojjetaman ta'anii wantota garaa garaa kan akka magineetii, sibiilotaa fi elementoota garaa garaa irraa kan ijaarame jechuudha.

Qonna jechuun gosa hojii keessaa isa tokko ta'ee, baay'inaan naannoo baadiyaatti kan hojjetamudha. Innis gosoota gurguddoo lama of keessaa qaba. Innis loon horsiisuu fi lafa qotanii midhaan gosa garaa garaa oomishuu jechuudha.

Geejjiba jechuun jijjiirama sochii bakka tokko irraa gara bakka biraatti taasifamu jechuudha. Turizimii jechuun immoo bakkeewwan turistootaan yookiin namoota gara garaatiin daawwatamu jechuudha. Immigireeshinii jechuun immoo jijjiirama iddoo jireenyaa biyya tokko irraa gara biyya biraatti taasifamu jechuudha.

Giddugala bashannanaa jechuun bakkeewwan baay'ee babbareedoofi mimmiidhagoo nama hawwatan ta'ee, kan uumamaanis ta'e nam-tolcheen argamu yeroo ta'u, iddoo dhalli namaa deemee bashannanuufi boqonnaa sammuu itti fudhatu jechuudha.

Oduu jechuun haasaa yookiin odeeffannoo barbaachisaa hawaasa tokkoof dhiyaatu jechuu dha. Kunis karaalee garaagaraan hawaasa sana bira ga'uu danda'a. Innis karaa gaazexaa, karaa televizyiinii, karaa raadiyoonii fi karaa afaan dubbiitiin hawaasa tokko gidduutti daddarbuu danda'a.

Hawaasa jechuun uummata naannoo murtaa'aa ta'e tokko hariiroo walii walii isaanii wajjin akkasumas naannoo isaanii waliin uumanii jiraatan jechuudha. Maatii jechuun immoo walitti qabama abbaa, haadhaafi ijoollee isaanii jechuudha.